Mmabaawa mmienu ne aberanteɛ yi wɔ nhwiren afuiiɛ mu a wɔredua nhwiren. Obiara gyina ne deɛ ho a ɔrehwɛ so. Nhwiren no bi yɛ fitaa, kakra bi nso yɛ kɔkɔɔ, na deɛ aka no nyinaa yɛ ahaman mono.

Nkwadaa mmaamua nnan gyina nsutene mu resa nsuo. Wɔkita bokiti mmeɛnsa na wɔde resa nsuo yi. Asase pɛsɛɛ da wɔn akyi. Ahaban a awo kakra nso atete agu fam hɔ. Nsutene no yɛ fi kakra.

Nnipa a aba kwan ho rebɛbu nsuo, hyɛn a ɛde nsuo ba no nso si hɔ. Wɔde wɔn bokiti, hweaseammɔ anaa sɛ gallon asi fam a wɔretwɛn sɛ ɛbɛduru wɔn so. Abɔfra yi nso kita ne kyɛnse a ɔde regye ne nsuo.

Nipa kuo ɛtwahyia wɔ solar energy ɛwɔ nwura mu wa soso wɔn nsa wa pagya kɔ soro wɔn mu dodoɔ na ataadeɛ yɛpɛ wɔn nyinaa ɛyɛ wɔn tire ɔdi tɔma ayɛ kɔn mu adeɛ ɛgu wɔn kɔn mu.

Efidie adwumayɛfoɔ ɔwɔ wɔn adwuma mu ɛbi kyɛw fitaa ebi nso deɛ yɛ kɔkɔɔ papa yɛ gyina mfimfini wapagya nani akɔ soro na wa bue na nom ɔbi gyina nakyi adwuma yɛfoɔ aka papa yɛ nkyɛn ɛhwɛ no.

Abatoberɛ, nnipa ne nyinaa atwa ahyia wɔrebɛto aba. Kor biara di nyɔnko akyi a ɔretwɛn sɛ ɛbɛduru ne so na wato aba. Maame a odi kan yi na wato n’aba yi a ɔde ne krataa ɛrekɔto abatoɔ adaka ne mu.

Asrafoɔ a a wakye abranteɛ yi gyina hɔ. Asrafoɔ yi mu baako asɔ abrateɛ yi mu. Nnipa kakra nso wɔ wɔn akyi. Nnipa yi bi kita wɔn phone a wɔde retwa mfoni. Ahyɛn ahoroɔ wɔ asrafoɔ yi nennipadɔm akyi.

Asraafoɔ kuo a wɔrenante. Deɛ ɔdi kan yi ne deɛ ɔdi n'akyi a wɔn baanu nyinaa ahyɛ spectacles yi kita wɔn tuo. Asraafoɔ a wɔka ho no deɛ, wɔnkita wɔn tuo. Nnipadɔm kakra nso di asraafoɔ yi akyi.

Odunsini wɔ n’ayaresabea a ne nnuro atwa ne ho ahyia, kɛtɛ sɛɛ n’anim a ne nnuro nkaeɛ no sisi so. Wɔn a wɔrebɛgye ayarehwɛ nso te akonnwa mu wɔ hɔ a wɔretwwɛn no. Mmerantewa mmienu bi nso gyina nkyɛn a wɔretwa mfonini.

Ntoosi akuafoɔ nnan na ahyia yi, kor yɛ aberanteɛ na nkaeɛ mmiɛnsa no yɛ mmbasia. Wɔn nyinaa kita hɔn sekan a wɔrepaapaa ntoosi no, nsuo nso si wɔn nkyɛn. Na akuafoɔ yi nyinaa ani abere yie a wɔreyɛ wn adwuma.

Wɔahyenyɛ nwoma pii wɔ dan yi mu. Akonnwa fitaa nso si hɔ a atadeɛ gu so. Mfonintwa afidie, phone, laptop ne nwoma a wɔabue mu nso gu didipono yi so a ɛsi akonnwa yi nkyɛn.

Mmaranteɛ mmiɛnsa ɔyɛ art ɛwɔ ɛban hɔn baako gyina hɔ a wa tenteni baako nso gyina atwedeɛ so ɛna deɛ ɔka wɔn nso nan baako si fom a baako si atwedeɛ so ɔdi wɔn bab ne nneɛma ɔdi yɛ art ɛgu fom.

Mmaayaa nnan a wɔresa. Wɔapagya wɔn nsa wɔ soro. Wɔde duku abɔ wɔn ti ɛna wɔafura ntoma . Wɔde nso ayɛ wɔn ho. Nnipadɔm atwa ahyia a wɔrehwɛ wɔn. Ebinom te hɔ ɛna ebinom gyina hɔ.

Adwumayɛfoɔ wa hyia mu dodoɔ naa atena asi ɛna kakra nso gyina hɔ maame te wɔn anim ne laptop si ɛpono so adwuma yɛfoɔ ayɛ diin a wɔn adwene wɔ deɛ maame no yɛ so.

Nnipa du mmeɛnsa na atwa ahyia ɛreto apono yi, ɔkro biaa aduane ne ne nsa si n'anim a ɔredidi, aduane ahoroɔ pii nso si didipono no mfinfin, nnipa aduasa yi nyinaa ani agye yie paa na ɔresre.

Mmirantieɛ ne mbabawa a wɔ redi asa. Mbabaawa no hyɛ ataade so tumtum ɛna ɔde ntoma ɛtwa wɔn asi. Mmarantie no de wɔn ataare soro ne fam nyinaa yɛ ntoma koro. Wɔn nyinaa nan sisi fom na wɔre di asa yi.

Ɔbaatan ne ne mma nsia a wɔahyia mu wɔ wɔn dan mu. Ɔbaatan ne ne mma mmeɛnsa te mpa so, ɛna mmeɛnsa a wɔaka no gyina hɔ. Abaayewa ne abarimaa a wɔwɔ mu no kita dadesɛn a aduane wɔ mu. Abaayewa no de deɛ ɛwɔ ne dandesɛn no mu rekyerɛ.

Nkonnwa mmienu na ɛwɔ asa so ha yi. Summiiɛ baako baako da akonnwa biara mu. Akonnwa no yɛ tuntum. Didipono ketewa nso si mfimfini. Kanea nkuruwa nkuruwa fitaa nso bɔ so. Wɔasɔ gya wɔ asa so ha yi.

Mmabaawa yi resi voli bɔɔlo agokansie, wɔn ataade soso yɛ kɔkɔɔ a ɔde akokɔsradeɛ ayɛ mu ntwereɛ, wɔn ataade fɔm nso yɛ tuntum. Nnipa dɔm aba stadiɔm a ɔrebɛhwɛ wɔn. Ababaawa baako na wahuri akɔ soro.

Bratufoɔ a wɔretu bra. Koro bira di ne yɔnko akyi. Binom yɛ nketewa na ɛbi nso yɛ mpanimfoɔ. Manimfoɔ a wɔwɔ mu yi so wɔn nneɛma a wɔde retu bra. Wɔde ntoma akyeyere nneɛma yi ho, ɛna wɔde kɛta ato nneɛma yi so.

Nnipa a wɔahyiam wɔ dan a wɔreyɛ wɔn adwuma. Wɔde mfonini pii ataretare dan no ho. Twerɛdua, nkrataa ne kuruwa si didipono a wɔahyiam a wɔreyɛ wɔn adwuma no. nnipa yi mu bi kita twerɛdua a wɔde retwerɛ.

Mmoadoma a ɛwɔ kwaeɛ mu, nnum yɛ wansane, baako yɛ kɔntenten, na deɛ aka no yɛ zebra. Mmoadoma yi gyina nsutene mu a wɔrenom nsuo. Ɔwansanee baako ate ne ho, na kɔntenten no nso gyina hɔ a ɔnnom nsuo ne bi.

Mmaabawa mmienu a egyina adwadie dan mu. Deɛ odi kan no hyɛ ataade ne ɛkyɛ kɔkɔɔ ɛna okita baag a yanwene. Deɛ odi akyire no nso hyɛ ataare ne kyɛ bibire. Nneɛma a ɛwɔ dan mu no bi yɛ atosodeɛ. Kanea ɛnnan bi nso bɔ dan no soro.

Ɔhene a ɔregu nsa. Ɔfirantoma fufuo, ɛna ɔkita ne poma. Ahweneɛ gu ne nsa ne ne kɔn mu. Nipadɔm a wɔatwa ne ho ahyia nyinaa nso kura ntima fufuo. Maame gyina ne nkyɛn. Ɛna ɔde afidie a wɔkasa mu mmienu nso abɛn ɔhene yi ano.

Nnipadɔm a ahyia mu wɔ dua ase, binom yɛ mmeranteɛ na binom nso yɛ mmabaawa. Nnipa ne mu bi te hɔ na wɔn aka no gyina wɔn akyi. Ɔsraani baako ne aberanteɛ baako nso gyina wɔn anim.

Nnipa a ɛwɔ agoprama so, maame yi na odi kan a okita bɔɔlo a ɔrebɔ. Wɔn a wɔgyina n’akyi no nso no, binom kita wɔn phone a wɔde retwa mfonini, obi nso kita mfonintwa afidie a ɔde retwa mfonini.

Nsuo atae kwan no mu ama kwan no mu ayɛ atɛkyɛ. Kwan no mu ayɛ fi pa ara. Obi ahata nneɛma wɔ ne fie anim. Obo nso te ne motor so. Abaayewa bi nso so nneɛma, ɛna nnipa kakra nso gyina wɔn fie anim.

Mmeranteɛ a wɔgyina kodoɔ mu wɔ po so a wɔreyi nam, wɔn kodoɔ no akyea kakra. Mmeranteɛ yi kita net a tɔma n’ahosuo yɛ akokɔsradeɛ hyehyɛ ano. Mmeranteɛ yi atumi akye mpataa no kakra, po nsuo no yɛ tuntum.

Mma nna a wɔahyia mu wɔ dan yi mu, mmienu te hɔ, ɛna mmienu de wɔn nsa agu wɔn ho a wɔgyina hɔ. Wɔn nyinaa hyɛ nose mask a wɔde bɔ wɔn no ban. Mmieni a wɔte hɔ no nwoma gu wɔn anim a wɔrehwɛ nwoma no mu.

Nsɛntwerɛfoɔ a wɔahyia papa yi na wɔretoto n'ano asɛm. Nsɛntwerɛfoɔ yi mu bi yɛ mmeranteɛ, ebinon nso yɛ mmabaawa. Nsɛntwerɛfoɔ yi mu bi kita phone, ebi nso kita mfonintwa afidie, ebi nso kita wɔn microphone a wɔde akyerɛ papa yi so. Papa yi rebɔ ne nsam.

Akuafoɔ mmiɛnsa a ɔwɔ wɔn afuom ɛyɛ kuayɔ. Akuafoɔ yi yɛ mmranteɛ, baako te ɛhyɛn mu a ɔretwi de yɛ afuo no mu adwuma, mmienu a aka no kita wɔn bokiti a ɔgyina hɔ. Nnɔbaeɛ a akuafoɔ yi adua yi aso kakra.

Mbofra ahyia wɔ wɔn agordzibea. Binom kitakita akyen a wɔrebom. Binom nso tenatena hɔ a wɔretsie na adwomtofo nso gyinagina hɔ a wɔreboa ma ayer no wɔakɔ do.

Mmasiriwa mmienu yi wɔ fie a wɔrewɔ fufuo waduro a bankye wɔ mu so wɔn mfimfini, ɛna koro kita wɔmma a wɔde wɔ fufuo. Kyɛnsee si wɔn nkyɛn a bankye ne borɔdeɛ gu mu. Mpɔnkye mmienu, akokɔ baatan ne ne mma nso atwa wɔn ho ahyia.

Kiosk wayɛ ne te sɛ lɔre adeɛ wɔ duadua nhwiren ahodoɔ a ɛwɔ kukuo mu si ha ndua bebree nso wɔ hɔ abaayaa bi gyina kiosk yɛ anim ɔtonton nneɛma bebree wɔ kiosk yɛ mu.

Nnipadɔm a wɔahyiam wɔ dan mu. Wɔn nyinaa te wɔn akonnwa mu. Dodoɔ no ara yɛ mmeranteɛ, ɛnna kakra yɛ mmabaawa. Ebinom baage da wɔn nkyɛn wɔ fam. Nnipa nsia te nnipadɔm yi ani. Tɛlɛvihyin mmienu nso bɔ ban no ho.

Ababaawa a ɔkita akyɛdeɛ adaka kɛseɛ baako ketewa baako ne aberanteɛ a ɔkita nsa mmienu aba fie. Nnipa a ɔwɔ fie hɔ nso aba pono ano rebɛhyia wɔ, wɔn nyinaa ani agye. Ɛhyɛn mmienu si efie no abɔntene.

Nnipa a wɔrekɔ baabi kane tete berɛ so. Binom te afunupɔnkɔ so. Binom nso nam fam a wɔkita wɔn pea. Afunupɔnkɔ no bi nso so adaka wɔ wɔn akyi. Asase a wɔnam so no yɛ pɛsɛɛ a nwira a ɛwɔ so nnɔɔso.

Adwumayɛfoɔ a wɔahyiam na wɔreyɛ train kwan. Wɔahyehyɛ mmoba wɔ kwan no mfimfini. Hyɛn a wɔde reyɛ adwuma yi ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ. Adwumayɛfoɔ yi bi reyɛ mmoba no ho adwuma, ɛnna ebinom nso gyina hyɛn no nkyɛn.

Ayarefoɔ yi aba ayaresabea bɛsrɛ ayarehwɛ. Adɔkotafoɔ mienu wɔ ayaresa dan yi mu. Ayarefoɔ yi dɔɔso sene mpa no nti, ɔde kɛtɛ asɛ fɔm ama wɔn a ɔnya mpa no adeda kɛtɛ no so.

Nnipadɔm yi nyinaa ahyia mu a wɔreyɛ campaign ama obi a wɔgyina abatoɔ. Binom kita frankaa a an'ahosuo yɛ kɔkɔɔ, fitaa ne ahabammono. Binom nso kita abɛn a wɔrebɔ. Nnipa dodoɔ yinom yɛ atade fitaa a wɔde nnipa a wagyina abatoɔ yi mfonin abɔ anim.

Nipadodoɔ a wɔresi afiri wiemhyɛn a ɛsi hɔ mu. Nnipayi mu bi asi dada, ɛna ɛbi nso afei na wɔresi. Nnipa yi dodoɔ no ara yɛ mmabaawa, ɛna ɛbi nso yɛ mmɔfra. Wɔn nyinaa kita wɔn nneɛma.

Nipakuo a wɔahyehyɛ wɔn ho na wɔremaakye ba ɛhyɛn yi reba. Wɔahyehyɛ wɔn frankaa nso wɔ soro. Wɔn frankaa ahosuo yɛ kɔkɔɔ, fitaa ne bibire. Nipakuo a wɔhyɛ tuntum yi remaakye di ɛhyɛn no anim, ɛna wɔn a wɔhyɛ kɔkɔɔ nso maakye di ɛhyɛn no akyi.

Nnipakuo nan ahyia mu rebɔ nkɔmmɔ. Mmienu yɛ aberewa ne akwakora. Mmienu aka no nso yɛ mpanimfoɔ. Abrewa no kita ne phone so a ɔreserew. Nwoma ne kuruwa si wɔn didipono so. Nhwiren nso si wɔn didipono so wɔ wɔn akyi.

Asraafoɔ ɛhyiamu ɔsraani baako kuta adeɛ ɔdi ma papa ɔborɔni ɔsraani baako nso kuta mfoni twa ɛfidie a ɔdi twa mfoni asraafoɔ aka ayɛ diin a ɔhwɛ ɔmɔ anim wɔ anigyeɛ mu.

Mmeranteɛ a wɔn nan yɛ wɔn yea na wɔte wheelchair mu. Baako deɛ, obi asɔ ne wheelchair mu a ɔretwi no. Ɔkoro a ɔka ho na n'atadeɛ ne ne kyɛ nyinaa yɛ akokɔ sradeɛ no de, obiara nsɔɔ ne wheelchair mu. Nnipa kakra nso gyina wɔn nkyɛn.

Ayarefoɔ a ɛwɔ ayaresabea ɛgyi ayaresa ayarefoɔ yɛ nan yɛ wɔn ya wɔn tumi nante ɔmɔ bi da mpaso ɛna dodoɔ naa te wɔn wheel chair mu ayarefoɔ bi nom yɛ mmɔfra akɔkura ɛna ɔbaa panyin.

Nnipa yi a abɔ kuo gyina hɔ yi yɛ abratufoɔ a wɔretu bra. Ebinom yɛ mmɔfra na ebinom nso yɛ mpanimfoɔ. Onipa yi a woakoto yi nso rekyekyere ne mpaboa laase. Ɔsrani nso gyina hɔ a w'atene ne nsa na ɔrekyerɛ adeɛ.

Mmrantewa mmiɛnsa bi wɔ nwuram. Wokita hweaseɛmmɔ mmienu. Wɔn adwene wɔ wɔ hweaseammɔ no so yie pa ara. Nsutene bi nso da wɔn nkyɛn. Nsutene no nso ani yɛ fi ɛnam galamsee dwumadie a wɔdi wɔ nsuo no mu.

Mmeranteɛ nson wɔ wɔn galamsey adwumayɛbea, nnum na wɔwɔ nsuo no mu a wɔreyɛ adwuma, na mmienu deɛ, wɔde kyineɛ asi wɔn so gyina nkyɛn rehwɛ wɔn. Nnum a wɔreyɛ adwuma ne nyinaa wɔ sɔneɛ a wɔawene a wɔde yɛ adwuma. Nsuo no ani yɛ fii yie pa ara ɛnam galamsey dwumadi a wɔdi no nti.

Nsutene a ɛwɔ nsrabea ha yi yɛ fɛ yie, wɔasi bridge asi nsutene yi so. Ndua a ɛwɔ ha mu bi yɛ atenten binom nso ntiatia dan nso hɔ nsrahwɛbea ha yi. Wɔahyehyɛ ndua nketeawa no ano.

Asraafoɔ a wɔakyere aberante yi wɔ mpɔtamu na wɔne no ɛrepere so, nnipa kakra bɛn hɔ, binom nso kita wɔn foon a wɔde ɛretwa mfonini. Aberanteɛ yi nso gyina wɔn anim kita biribi na ɔde rekyerɛ wɔn.

Akonnwa mmeɛnsa na ɛwɔ asa so ha. Baako yɛ kɛseɛ, ɛna mmienu yɛ nketewa. Sumiiɛ mmeɛnsa na ɛda kɛseɛ no mu, ɛna sumiiɛ baako da nketewa no mu. Didipono ketewa nso si mfimfini a kuruwa si so. Mfonin mmienu nso bɔ dan no hi.

Nkonnwa mmeɛnsa na ɛwɔ asa so yi. Mmienu yɛ nketewa, baako yɛ kɛseɛ. Sumiiɛ nnan na ɛgu kɛseɛ no mu. Sumiiɛ baako baako na ɛwɔ nketewa no mu. Sumiiɛ baako nso da fam. Mfonini mmienu bɔ dan no ho. Didipono ketewa nso si asa so mfimfini.

Nnipa yi nyinaa atwa ahyia a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Binom kita frankaa. Binom nso kita krataa wɔatwerɛ wɔn akoma so adeɛ wɔ so. Nnipa yi binom kita phone a wɔretwa deɛ ɛrekɔ so yi mfonin. Nnipa yi mu dodoɔ yɛ mmeranteɛ.

Nnipa dodoɔ a wɔakɔ po ho. Ɛbi gyina po no ano, ɛna ɛbi nso nam ɛpo ano anwea no mu. Dodoɔ no a wɔaka no ahyia mu akuoakuo tete nkonnwa mu rebɔ nkɔmmɔ. Kyiniiɛ si wɔn so, ɛna kube dua tenten nso wɔ wɔn akyi.

Sukuu mmofra nketewa ne adɔkotafo mmienu na ahyia mu dua ase. Sukuu abofra baako ne dɔkotani abranteɛ yi te hɔ a ɔrehwɛ no. Dɔkotani abaayaa yi nso te hɔ a na ayaresa ho akadeɛ gu didi pono so na ɔkita twerɛdua a ɔretwerɛ.